Aɖaŋudɔwɔla etɔ̃ aɖewo le dɔ me. Woɖɔ kuku ʋi eye wodo awu trɔlɔ si ƒe amadede nye gbemuɖiɖi eve le gakpo ɖe ɖe asi le edɔ wɔm le eŋu.

Woku watse le agba hi aɖe me, ablɛ le edzi, abledzo tɔtɔ lã, koklozi kple supageti le eƒe axa dzi

Ame etɔ̃ aɖewo le seƒoƒobawo gbɔ. Ameawo ƒe dometɔ eve enye nyɔnu. Ɖeka enye ŋutsu. Nyɔnuawo ƒe dzidziwu ƒe amadedewo le abe gbemu.

Ɖevi adre aɖewo le xɔ aɖe ŋuti, ɖevio wo katã wonye ŋutsuviwo wo, ɖevia, ɖeviawo ƒe dometɔ ɖeka le kotoku aɖe l'asi le nane dem me. Teƒe yike ɖeviawo le la ƒo ɖi.

Ame gbogbowo le kuteƒe, ameawo do awu yibɔ. Aɖaka le anyigba le ameawo ƒe ŋkume. Ŋutsu ɖeka dze klo ɖe nyɔnu ɖeka ƒe akɔme.

Ŋutsu adre aɖewo de xɔtame. Wo le sola panel dem ɖe xɔa tame. Ŋutsu ene ɖo kuku si amadede nye aŋtiɖiɖi.

Xɔ aɖe bi dzo. Ŋu vovovo aɖewo hã bi dzi. Teƒea teŋe ŋumɔto ŋu. Dzotsilawo ƒe ŋu ae hã le mɔto. Ame aɖewo hã tɔ ɖe mɔto le nu kpɔm.